Oshilimbo shombanga yaVenduka moka taya gaya ekunkililo kutya ombanga kayi na esiku yi ku pule oshimaliwa opo wu mone omagano onkene igamena ngele wa dhimbulula uulunga toya dhengele konomola 0612991200.

Uukalata wa yoolokathana wombaanga yaVenduka moka wo natango taya gandja etumwalaka kutya longitha uukalata woye mbuka okulanda iinima yoye oshali pelongitho lyointaneta. Landa, longitha okakalata koye e to imemeha, oshoshali uuna to longitha okakalata koye hoka okanene nenge to longitha okakalata koye kopaumwene.

Kehe oshilongo konyala oshina iimaliwa yasho mbyoka haya longitha niimaliwa nee mbyoka kehe shimwe oshina kutya ohashi ithanwa shike nenge ohayi metwa taya longitha edhina lini, ngaashi iimaliwa yokoTanzania ohaye yi ithana ooshilling.

Mokukalamwenyo komuntu kwesiku kehe okwa pumbwa iisimpo opo ikwathele. Iisimpo ne nenge tutye iimaliwa oya longwa momaludhi ga yoolokathana, opuna mbyoka ya longwa momafo po opena mbyoka ya longwa miitenda nenge tutye iimaliwa iikukutu. Iimaliwa ne mbino kehe shimwe oshina kutya osha za koshilongo shini, nohashi ithanwa shike, ngashi ondola nenge tutye opula noshotu.

Omunafaalama ta monika mefano ota pindike iihulunde niihape ye, mbyoka ye a likola , opo a vule a mone mo sha shomondjato, ye a vule wo okwiikwathela koompumbwe dhe dhesiku kehe noshimaliwa shoka ta mono mo.

Okashina koku nana oshimaliwa noshilimbo shombanga yo Netbank ndyoka yili yimwe yomombanga hadhi longithwa moNamibia, omuna netumbulo ndoka tali ti yanda omikweyo omileleka dhokuya peshina eto tula oshimaliwa shoye nenge eto mbanga oshimaliwa shoye koomuma tolongitha omukalo gwawo ngoka omupe.

Oopomba dhomahooli no shilimbo shombanga ndjoka hatuyi ithana oFist National Bank omuna wo omatumbulo ngoka taga ti imonena omwaalu gwa iindjipalelwa momu kokomoko nguka toshi ningi to longitha okakalata koye kombanga yotango yopashigwana opo wi imonene omawuwanawa kehe komwedhi moondando dhomahooli.

Mefano tali landula otamu monika oshitaafula nuupundi. Moka uupundi wa kwatathana kunwe noshitafula. Iitafula yoludhi nduno nuupundi mbuno ohawu adhika pomahala nanaa ngaashi ngoka geli hatu ithana pomahala ngoka gomayinyanyudhilo, porestaurant nende tutye puukefe moka aalandi haya vulu oku kamutumba nenge wo aanasikola ngele taya kundathana nande inyangadhalwa yawo.

Oshilimbo shombaanga yotango yopashigwana shoka hatu shi ithana oFNB, oyina etumwalaka tali ti, oto vulu okulongitha okakalata koye uuna tolanda okoofiwa nenge tuudhitha otenga yoye yomahooli. Ondando ndjika ompe otayi kala yina ongushu okuza 1 Juli 2025. Shinasha nomauyelele genasha noondando tala mokambo kawo ko2025 sigo 2026.

Okanona kokakadhona, oshihako shombanga yaVenduka ndjoka yili yimwe yomombanga hadhi longithwa moNamibia. Omuna epulo tali ti: Otashi vulika wu hole okumbaga? Ohatu popi omalaka omulongo nagatatu mwakwatelwa limwe lyelaka lyoye. shi tala paife.

Oonyala dhomuntu dha kwata iimaliwa mbyono ya shangwa "Central Bank of Nigeria", shahala kutya iimaliwa mbika ohayi longithwa moNigeria, shimwe shomuyo natango osha shangwa "1000 Naira", shahala kutya eyovi limwe mooNaira.

Yeli yaali omusamane nomukulukadhi, omuna oshilimbo shombaanga yaBank Windhoek. Omuna wo omatumbulo ngoka tagati "iyaloo Lovisa owavena N$1000 methigathano lyesiku lyohole.

Omuntu a kuutumba a kalela iipilangi. Iipilangi yimwe yomiilongithomwa mbyoka hayi longwa okuza momiti. Ohayi longithwa nee miilonga ngaashi mbyoka yo momatungo nenge okweetapo iinima ngaashi iipundi niitaafula.

Oshimaliwa sha shangwa ombanga yaTanzania, ondi inekela kutya ohashi longithwa moTanzania. Oshimaliwa nee shika otashi ulike kutya oshomwaalu gwoondola eyovi, noshimaliwa shawo ohayeshi yalula mee shillings.